Lee nak yoon la se kaw yoon be nak muge ameh aye motou amna bufa neka muge ameh lu neteh muge ameh lu nuul benen be tam muge ameh lu neteh muge ameh lu nuul muge ameh tamin lu verte kerr yu neka se koteh bale ak tamin garab ye garab yu verte.

Li nak keyti xibaar la keyti xibaar bi mongi ame ay goor jigeen tam mung fa amna góor bu nete nee mongi def lu weex si keyti xibaar tamit mongi am lu xonxu mogi am lu weex mongi am lu nuul mongi am lu vertax mongi am tamit lu bulu bindai nak soko jangeh daga xam li ban fosongi xibaar la ak lan len koi jefendeko.

Lee nak neeg la naag be nak muge am lu bulo muge am lu weex bunte neeg be tamin lu nuul la se koteh bale tamin muge am ab naax ab naax bu verte lu xonxo tamin mugfa se benen koteh se ganaw muge ameh garab garab be nak muge ameh hopp yu verte.

Li nak bowl la nyun ko tek si suuf bowl li weer bu weex cuber bi tamit bu weex la tiye kai tamit bu weex la bowl bi nak nyu koi jefendeko sung buge def foufu leka mun nga def si bowl bi nga depa ko.

lenakpacket la packet ti garam packet bi nak mingi ammi lo nuul mingi ammi lo wert amnah tarimit yeen packet yu neka ci koteh balleh packet bi nak mingi ammi ayibinidi yi nak soko jaggeh daga ham ban fahsion ni garam la ak lan lanko jafarr dih ko.

Lenak dala lah, dala bi ci kaw mingi ammi lo wert mingi ammi tarmit lo nool dala bi nak jigeen munnakoyi sol goor tamit munnakoyi sol.

Li nak kayit la, kayit ti kibaar. kayetu kibaar bi nak ay gòor nyo fa nekka, amna nëtti gòor yu nekkè ni. Kenna ki mungi def mbahana bu ñuul, mungi def tamit lu weeh, kenen ki tamit mungi def lu weeh mungi def tamit lu ñuul. Kayetu kibaar bi nak mungi ameh ay binda, binda yu honku nung fa, binda yu weeh tamit nung fa mungi ameh tamit lu vert. Binda yi nak soko jàngay daga ham ban fasung kayetu kibaar ak lan leen koy jafadeko.

Fi nak palasi jàngeekaay la, ay talibe nyufi neka ak jàngalekat bi. Talibe yu jigeen yi nak nyungi def mboba bu bulo, mungi am lu weex. Jàngalekat bi nak mungi def ci loxom bi lu weex, moom ak talibe bu jigeen ku tahaw nii nyunge johün keyit yi, keyit yi nak nyungi am lu weex ak lu verte.

Fii nak palasi jàngeekaay diine la. Ay talibe nyufi neka goor ak jigeen, talibe jigeen yi nak nyungi def kala bu weex sol mboba bu weex, waay tubey yi nak amna nyufa def lu ñuul amna tamit nyufa def lu verte. Goor yi tamit amna nyu def nyum nyepp mboba bu weex lañ def bu ñuul am tamit nyu def lu verye nyungi tok teyeh seen tereh yi.

Palas dawe kai la ak tamit footbaal le kai fi nak ay jigeen nyu fi taxaw nyu gi taxaw bene palas a tamit ay goor jigeen yi nak mongi def mbuba bu bulu nyugi def tamit mbahana bu bulu tubai bi tamit tubai bu weeex la amna yam ko fa def tubai bu nuul goori tam amna kufa def lu weex mongi ame tam lu bulu ak tubai bu nuul goor bu taxaw kote bi nak mongi def mbuba mongi am tam lu nuul ak tam tubai tam mongi am lu nuul.

Li nak palaas, palaas bor hamantene dan fi gi ay kani, lo mun ti hèlat ci lu jum. Why fi nak banga leen fi gi, banga bi nak hoop yi vert la. Ci kotè bi tamit mung fa sampa ay banta, kotè bi yëp nung fa sampa ay banta.

Lii nak keit la, keiti khibarr, keiti khibarr bii nak aiiy gorre njur fa neka, kuneka nii mungy def khaftan, mungy am lu bleu, mungy am tamit lu wekh, cii keiti khibarr bii tamit mungy am lu bleu, mungy am lu wekh, mungy am tamit binda tamit yu honhu, binda yii nak sor kor jangeh danga ham lii ban fasoni keiti khibarr ak lan langh koi jeufandehkor.

Li nak nèeg la, ci digi nèeg bi nak nung fa tek bool nungè lekka malo. Ci jigéen yi tamit amna ku def lu weeh, amna tamit ku fa def lu nètè, bulo tamit mung fa, lu ñuul tamit mung fa. Ci gòor yi tamit amna nu fa def lu bulo, lu weeh, amna tamit ku fa def lu honku, lu ñuul tamit mung fa. Amna nu nekka Di lekka, amna tamit nu bayè lekka bi.

Lii nak daalah la, daali gorre, njung kor tek fu wekh, daalah bii nak mungy am lu chocolat, mungy am tamit lu njull, buumi tamit buum yu njull la, daalah yii gorre yii njur koi jeufandehkor.

Fi nak palaas ci jangeekaay la, nyëtt nit nyo fi tahaw naari jigéen ak benna gòor. Num yëp nak ñungi niro yirè. Jigéen yi nak nungi def sipa bu sokola, mbuba bi tamit mungi ameh lu vert, mungi ameh tamit lu weeh. Gòor bi tamit mungi mbuba bu vert, mungi am lu weeh, tubeye bi tamit tubeye bi sokola la.

Lii nak dallë la, dalli silipaas, dallë yi nak, dallë yu weex la, buum bi tamit, buum bu bulo la, dallë yi nak, jigéen daf kooy jafëndekoo, góor daf kooy jafëndekoo.

Li nak ñetti jigeen ño fi taxaw way bópa bi nak doko gis, ku nèkka ci diga nak roba la sol, roba bi tamid mung fa dèf cèèn, roba bi roba bu sokola ci birr mbuba bi mbubu bu wèèx la. Ñaari jigeen yu des nak ñum ñaar ñap pa def mbuba bu wèèx mun ci birr mbuba bu nekka ci kaw sokola la sipá bi tam sokola la.

Li nak jén la, jén bi nak mugii toddu kopo, jén bi nak mugii ameh lu wèèx cet bi nak cet bu netteh la. Ci digih bótti jén bi tamid lu ñuul la, bót bu ñuul la.

Li nak paket la, paket bi nak ay butèèl ño fa nekka, si biir mugii ameh ndox. Paket bi nak si ganaw mugii ameh ay bindé yu bula, bindé yi nak so ko jangèè di ga xam ban fasungi garap la ak lan lañ koy jafandiko.

Lii nak haleh morsi neka, amna tamit lokhor yu neka cii kaw bopi haleh bii, haleh bii nak mungy lehtu, lehtu bii nak mungy tuda rahww, rahww meeche bu njull, haleh bii tamit mungy deff pehrre, pehrre yii nak pehrre yu chocolat la.

Fii nak yoon la, yoon, si kow yoon bi bi nak, otto bu rëy moo fa nekkë,"motto" bi nak, mu ngi, boppi motto bi nak, mu ngi amee lu ñuul, ron otto yi tamit, mu ngi amee lu ñuul. Si kotte yoon yi tam, mu ngi amee kër, ak tamit ay garab.

Fi nak ñénti kook ñu fii tegeh , kook gi folé, kook yi nak ñing koy jafandiko sin bugéé lekka fonde, ruuy, sun bugéé lekka curaa wala sun bugéé lekka lu yolom.

Fi nak jigeen mofi tahaw mingi sega jigeen bi nak mogi letu letu yu sew letu kawar jigeen bi nak mingi sol bubah bubah bi nak bubah bu nete lah bahana bi tarmit ci ganaaw lo nete la mingi ammi tarmit bomm yu nete.

Fi nak nènti haley góor nu fi tahaw. Kenna ki nak mungi def mbuba bu vert, mungi def tamit lu sokola. Kenen ki tamit mbuba bi bu sokola la tubeye bu honku. Kenen ki tamit mbuba bu weeh la def, tubeye bi mungi ameh lu weeh ak lu honku. Kenen ki tamit mbuba bi mungi ameh lu vert, tubeye bi tamit mungi ameh lu vert. Num yëp nak tanki naak leen def. Ci senn ganaaw sujèr mung fa mungi am lu ñuul. Ki tamit ci kotè bi kenen fum tahaw mungi ameh sow.

Goor gu toog, mingi defar boppam bi, mingi amme si kaw lu xonxu, goor bi nak mingi sol mbuba, mbuba bi nak mingi am lu xonxu, mingi am tamit lu nyuul si baatam bi.

Lii nak mungy tuda maartoh, maartoh bii nak cii bopah bi mungy am lu njull, chhat bii tamit mungy am tamit lu njull, lii lai njung kor jeufandehkor sungh bugeh daajj dara.

Li nak mandarga la, mandarga bi nak mungi am lu weeh, mungi ameh lu bulo, mungi ameh lu honku, mungi ameh lu ñuul, mungi ameh lu vert, mungi ameh tamit hoop yu nekka ci kawam, hoop yu vert la.

Li nak pakèt la, pakèt bi nak ay pèrr nyo fa nekka, pèrr yi nak pèrr bu weeh la, pakèt bi tamit pakèt bu weeh la, amna tamit benna pèrr bun fa gèni, ci kotè bi bob tamit am mut dara.

Li nak aaala si aala bi nak gorr mofi taxaw am si kote tamit mongi am naak naak bi nak mongi am lu cxocola mongi am tamit lu nuul goor bi nak mongi tiye banxas banxasi garab mung koi jox naak bi si kote bi tamit mongi ame ay banta ak ay garab tamit.

Ay góor ak ay jigéen ñu fi nekka, ñu ngee töp,.. jigéen yi nak,..werta, ñu ngi tayits bu ñuul, am tamit, lu weex...Goor yi tamit, ñu ngi def, tubooy bu bulo, am lu werta, mu ngi am tamit, weex, jigéen yi tamit, am na ñu fa def mbaxana, am na tam ñu fa def mess bu ñuul, fale tamit Goor yi, am na ñu fa def mbaxana bu xoñxu.

Lii nak jaaru la, jaaru noppu, jaaru wees, jaaru yi nak nyun ko tegg si morso bu nyuul, jaaru yi jigeen yi nyoko jafandiko pur refetal seen noppu yi.

Li nak kayetu kibaar la, kayetu kibaar bi ay jigèen nung fa ay gòor tamit. Ci gòor yi nak amna nu def lu ñuul, amna lu weeh, amna tamit lu honku. Kayetu kibaar bi tamit amna ay binda yu honku, amna binda yu weeh, ci kayetu kibaar bi tamit amna lu vert amna tamit lu bulo. Binda yi nak soko jàngay daga hamli ban fasungi kayit la ak lan leen koy jafadeko.

Banti powder la. Banta bi nak mungi ame lu ñuul ci kaw nak mungi ame lu sokola. Bantu powder bi nak jigeen yi nyuku de jefandikoo, sün powder ye seen kanam bi ba pare pur masaleko, guy jel jefandikoo ci kanam.

Li nak lal la, lal wënn amna bu nekka ci suuf amna tamit bu nekka ci kaw. Lal bi nak mungi ameh hangha, hangha bi nak hangha bu sokola. Lal bi tamit, lal bi bulo la nung ko wèrr ci bori maraj, maraj bi nak mungi am lu honku mungi am tamit lu weeh.

Li nak buteel la, buteel li diw nung ko tè ci loho. Buteel bi nak cubèr bu weeh la, buteel bi tamit bu weeh la. Chi ganaaw buteel bi nung fa tayè kayit. Kayit bi nak mungi ameh lu vert, mungi ameh lu honku, mungi ameh tamit lu weeh, mungi ameh tamit ay binda. Binda yi soko jàngay daga ham li ban fasung buteel la wala ban fasungi diw la.

Li nak bagas ci jigéen la, rug mung fa, emè mung fa, pastil mung fa, sètu mung fa, makeup tamit mung fa, banti makeup yi tamit mung fa purr lu nyo jahase powder yi sunn defè powder yi ba parè lu koy masalè chi kanam bi, rug bi tamit mung fa purr rafetal toun, emè bi tamit mung fa tamit.

Lee nak jaaru la jaaru nopu jaaru jegain nugku tek se mursu bu nuul jaaru ye nak dang koye def se nopu purr refetal sun nopa ye jegain ye nukoy jefaneku.

Finak table la ak tugu len fa ransireh .Table bi nak table li kankala ak tugu tamit janka la lal taper tapet bi nak mu gi am lu nul, am lu sokolaa am tamit lu weex.si kow tapeh bi tamit nyu fa tek tare si koteh bi tamit nyu fa tek bowl bu honha ameh butail mugi ameh keit bu bolo ak lu weyh.

Fii nak bërëbu palaasi jangee kaay la, ay taalube ñoo fi toog goor ak jigéen, fii nak jigéen bi moo gënnë fës. Jigeen bi nak mu ngi ëgg si wello, wello bu bulo, jigéen bi tam mu ngi def mbuba bu nétté, mbuba bi tam mu ngi amee lu weex, kenen ki tamlool la def, lu nétté, am na góor bu nekkë nii mom tam, mu ngi def lu nétté, mu ngi def dallë yu ñuul ak lu weex.

Lii nak, saal la, saal bi nak mungi ameh toogu bufa neka, toogu bu ñuul, si kaw toogu bi tamih, mungi am meni njegenaay bu ndaw buñfa tek lu xonxu, mungi ameh tamih malaan buñfa tek, malaan bi nak mungi ameh lu vert, mungi ameh tamih lu ñuul.

Li nak jaaro la, jaaro jigéen , jaaro nopu, jaaro Lang-Lang. Jaaro bi nak nung ko tekk ci morsu bu ñuul. Jaaro yi jigéen yi nyo koy jafadeko purr sun sangseh rafetal senn sangseh bi.